niriba m bɔŋɔ niriba maa nyɛla ban zuugi bi puuni shɛbi mi ka shɛbi doya paɣ' ba ni bihi be puuni so tɛɛla o naba ʒɛya ka zaŋ bia zaŋ ʒɛlio naba zuɣ' ma shɛbi mi za zuɣ' saa n tɛli suɣ' li

Duu ni n bɔŋɔ duu maa puuni teebuli n ʒɛya ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka dizuɣu ka fulaawaasi tamya ka di zuɣusaa ka bi zaŋ diɣi zaŋ tabili n ti pahi bolfu nima ka di luɣuli ni ka baanjira loɣu biɛni

salo n.bɔŋɔ salo maa nyɛla bɛn galisi shɛbi bɛla lori ni ka shɛbi bɛ shɛɛna tiŋa ban bɛ lori maa puuni so nyɛla ŋɔ ŋɔgi o maŋ yina ka pɛli zibili ʒiɛ ka yɛ nɛɛpiɛla ka gari ban za tiŋgbani maa nu ka ban bɛ tiŋgbani maa gba garo nu ban za tiŋgbani maa puuni so yɛla bɛn ŋmɛ

Niraba n boŋo niraba maa nyɛla ban zoogi paɣaba biɛni ka naan chɛ dabba paɣaba maa puuni so nyɛla ŋun bɛ tooni na ka wuɣi o nuu zuɣusaa ka la biɛla

salo n bɔŋɔ salo maa nyɛla bin bɛ tia gbunni bi pirigili nyɛla bin zaŋ nangbani pobirisi pobi bi noli bi tooni ka neesi bili ʒiya chɛya zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka tima panpa dizuɣu o luɣuli ni ka paɣa so ʒiya ka gba niŋ nagbani pobirigu n pobi o noli ka gbubi bia ka neesi bili maa gbaai bia maa nuwa

Paɣaba n ʒiya ŋo paɣaba maa nyɛla bin zoogi ka sokam mali piɛɣu o naba zuɣu piɛri maa puuni binyɛra n bɛ dinni kamani sima ni naanzuu ni din kam pahi pahi paɣaba maa puuni so yɛla daliya ʒiɛ ka bi bob bobga

Niraba n boŋo bi biɛla ŋarim ni ŋarim maa nyɛla ŋarima dibaayi shab biɛla tooni ka shab bɛ nyaangi polo piligu ŋarim maa piɛɣu biɛla di puuni ka dinbala maa mii ka bi nyɛ bi niraba ata ka so yɛ daliya ʒiɛ